Mmarima mmiɛnsa a wɔhyɛ ataade korɔ. Wɔn nyinaa hyehyɛ kyɛ a n'ahosuo yɛ fufuo. Mmienu aka abɔ mu a wɔn nsa kura dadeɛ mu. Ɔbaako nso ate ne ho gyina nkyɛn a ɔrehwɛ wɔn.

Mbɛrema a wetwa ehyiemu, dodoɔ na hyehyɛ ataadeɛ n'ahosuo no yɛ tuntum. Wɔn mu dodoɔ no so ɛhyehyɛ ɛkyɛ a n'ahosuo no ɛyɛ kɔkɔɔ, ebinom kurakura atwedeɛ mu. Ɔbaako ama ne nsa so.

Mmabaawa mmienu te pɔnkɔ bereɛ so wɔ mpoano. Baako de kotoku asɛn n'abati. Abranteɛ baako gyina fam a wɔasɔ ahomaa mu wɔ pɔnkɔ no akyi. Ababaawa baako gyina pɔnkɔ no akyi de ne nsa ato ne so.

Bɛrema ɔte adekoradeɛ so. Tetefon ekura no, bɛkye si n'enim, efidie a ɛkye ewia ma kanea esi ne kyɛn. Apata esi n'ekyi a wahyehyɛ neɛma wɔ aseɛ.

Mmarimaa a wɔtwa a wɔtwa ahiam. Ɔbaako kura akɛsamu. Wɔn mu dodoɔ no hyehyɛ ataadeɛ a n'ahosu yɛ tuntum. Baako de ne nsa ato ne ti, baako nso kura tetefon a ɔretwa mfoni.

Abibifoɔ ne aborɔfo atwa ahyia mu, wɔafa wɔn ho. Mmarima nnan tete fam a wɔakeka wɔn nan atoto so. Mmarima ne mmaa a wɔaka no nso gyina wɔn a wɔte ase no akyi.

Ahomegyebea a nkanea wom bebree. Kɛtɛ sɛ fam a nkonnwa sisi so. Sumiiɛ deda akonnwa no so. Didipono sisi akonnwa nso mfimfini.

Kodoɔ a ɛsi po so. Nkurɔfoɔ tete mu. Ebinom nso gyinagyina mu. Mmienu kura kyɛ a wɔapagya kɔ soro. Ɔbaako nso ama ne nsa so. Ankorɛ si mu.

Lɔre hyehyɛbea. Lɔre baako si dadeɛ so a ɔbaako te fam wɔ lɔre no ase. Baako nso gyina lɔre no nkyɛn. Nkurɔfoɔ gyingyina lɔre no nkyɛn rehwɛ.

Ɛmaa watwa ahyia mu ɛwɔ ɛdan mu, ɔbaa baako gyina hɔnom a ɔhyɛ ataade fufuo ɛne tuntum. Akasa mu ɛsi na anim, ɔbaa baako te ne nkyɛn mu a ɔhyɛ ataade na ahosuo yɛ kɔkɔɔ na wa apagya ne ti hwɛ no.

Nkɔkora mmienu kura sofi retu nnɛteɛ. Ɔbaako hyɛ kyɛ. Aberanteɛ gyinaa baako akyi. Mmabaawa mmienu nso gyina nkyɛn. Ɔpanin baako nso gyina akyire.

Nkurɔfoɔ a wɔatwa ahyia wɔ apata anim. Mmienu gyinagyina hɔnom a wɔfira ntoma korɔ. Ɔbaa baako te hɔnom a abɔfra te ne nan so. Mmɔfra tete wɔn nkyɛn wɔ apata no nso anim.

Nkurɔfoɔ tete akonnwa so a wɔatwa ahyia wɔ ɛdan mu. Computer sisi wɔn anim. Ɔbaa baako te akonnwa mu a wɔpagya ne nsa mmienu wɔ soro. Ɔbaa baako gyina n'anim, ɛna mmarima mmienu gyina n'anim.

Mmarima a w'atwa ahyiam. Ebi mo ɛsesa dɛteɛ. Ebi gyina hɔnom de wɔn nsa egu wɔn akyi. Ebinom ɛhyehyɛ adeɛ akata wɔn hwene. Lɔre a n'ahosuo yɛ fufuo esi hɔ.

Maame te agyare fitaa mu. Okura kwantre a ɔresa nam ɛwɔ kyɛnsee mu. Dadesɛn a wabuɛso si agyaframa so. Bokiti si n'anim. Kyɛnsee sisi ne nkyɛn.

Ɛpo ano, kube sisi hɔ nom bebree ɔde ahyɛnsodeɛ fitaa atwerɛ twerɛ aseɛ. Ɔbɛrema baako te apata a n'ahosuo no ɛyɛ ahabammono ase a ɔde ne nsa asum n'ano.

Mmarima ne mmaa a wɔsa. Mmarima no ekura bodua a wɔso so abotire tumtum ɛne fufuw. Tɔma gugu wɔn nyinaa ɛkɔn mu ɛne wɔn nsa.

Dɔm a wɔatwa ahyia. Wɔfirafira ntoma. Binom akwaha wɔn ntoma. Ɔbaako akwaha ne ntoma a ɔso adeɛ a nwira gu mu. Baako nso de ne nsa asɔ ne mfimfini. Binom te hɔ. Kyiniiɛ sisi wɔn so.

Akansifo beberee a wɔde dadepɔnkɔ esi akan ɛwɔ lɔre kwan so. Ebi hyɛ ɛkyɛ tuntum. Ebi hyɛ ɛkyɛ fufuw. Saa nso ɛna ahwɛfoɔ gyina gyina nkyɛn a wɔhwɛ wɔn .

Ɔhene te akonnwa mu. Ɔfura kente. Ɔkura agudeɛ, podua. Ɔde agudeɛ atoto ne nsa. Ɔso abotire. Nkurɔfoɔ gyina n'akyi a wɔakwaha ne ntoma.

Mmɔfra a wogyina adwabɔ mu na wɔsa. Barima a ɔwɔ mu de ntoma abɔ n'abeti, ɛna mmayewa no di ntoma abɔ wɔn din mu. Ebinom ɛtete apata ase. Sa nso na ebinom agyina gyina hɔ.

Asɛnnibea, ɔbaako kura afidie mu a ɔretwa mfonin. Ɔbaako nso hyɛ atade tuntum gyina hɔ. Atemmuafoɔ, asɛnnifoɔ a wɔn atadeɛ ahosuo yɛ kɔkɔɔ ne tuntum.

W'ahyehyɛ akasamu bebree si opanin baako enim. Mbaa ne mbɛrema nso egyinagyina hɔ nom kurakura mfidie a wotwa mfonin. Ɔbaa baako egyina hɔ a okura tetefon, bɛrema baako eni ɛhwɛ dan.

Mmarima nnan gyinagyina yaanee ho. Ↄbaako gyina atwedeɛ so, baako gyina simpie so. Nnua sisi yaanee no ho. Mmarima mmienu gyina fam a baako ahyɛ ataade soro kɔkɔɔ.

Mmirika fo mmienu etu mmiraka wɔ agopramaso. Baako yɛ ɔbaa a ɔhyɛ ataade a n'ahosuo no yɛ akokɔsradeɛ. Barima no so hyɛ ataade kɔkɔɔ. Ahwɛfoɔ egyina hɔnom a wɔbɔ wɔn nsam ɛhwɛ wɔn.

Nkurɔfoɔ atwa ahyia wɔ dan mu. Binom retwitwa mfonin. Binom nso tete hɔnom. Binom kura akasamu. Ɔbaako te hɔnom a ɔkura twerɛdua na ɔretwerɛ.

Nkurɔfodɔm a wɔwɔ dan kɛseɛ mu na wɔato santene. Ɔbaako ate ne ho a ɔkura ne kotokuo mu. Ɛbinom kurakura wɔn tɛtɛfon. Ɛbinom de wɔn nsa ahyehyɛ wɔn bɔtɔm.

Nkurɔfoɔ a wɔato santene wɔ asase pradadaa so. Ɛbinom te apɔnkɔ so. Saa ara nso na binom nso nam fam. Ɛbi hyɛ atade fufuo. Ɛbi hyɛ atadeɛ a n'ahosuo no yɛ ahabammono.

Bɛrema mienu ɛte hɔ nom a didi pono esi wɔn enim. Eduane sisi wɔn enim a wɔdidi, bɛrema baako yɛ tuntum, ɔbaako yɛ kɔkɔɔ, bonsua si didi pono ne so. Tetefon so ɛda didi pono ne so.

Mbabaawa mienu wɔ ayaresabea, wɔde akatadeɛ akata wɔn hwene. Ɔbaako te hɔ no mo, ɔbaako gyina hɔ nom ɔhyɛ ataade soro fufuuo a ɔde efidie akyerɛ deɛ ɔte hɔnom ɛso.

Mmabaawa wɔ nsuo ano a wɔbu nsuo. Ɔbaako ɛsoa nsuo, ɔbaako de rɔba hyɛ nsuo no ano. Borɔdeɛ, kokoo dua, Ɔbɛma gyina nkyɛn s wɔtwa wɔn mfonyin.

Mmrantewaa num a wɔtete dadepɔnkɔ so resi akan. Wɔn nyinaa hyehyɛ kyɛ. Mmienu hyɛ ataadeɛ a n'ahosuo no yɛ akokɔsradeɛ. Mmiɛnsa nso hyɛ ataadeɛ a n'ahosuo no yɛ ewiem. Nwura wɔ wɔn akyi.

Ɔbaa ɔɔka banku wɔ mukyia so. Dadesɛn ketoa si ne kyɛn, ɔbaa baako gyina n'ekyi. Mbɛrema nketoa gyina nekyɛn mu, didipono esi ne kyɛn, ntaadeɛ ahata wɔ hɔ nom .

Mmarima a wɔatwa ahyia dan bi anim, binom hyehyɛ kɔbene na birisie, binom nwura gu wɔn kɔn mu, binom bobɔ abɔtire kɔkɔɔ.

Maame abasriwa te moto saakel so a wɔkyekyere neɛma esi ekyire. Maame abasriwa baako gyina hɔ a ɔde ne nsa benkum akyerɛ nneɛma no so. Lɔɔre si maame no ekyi, adan esisi hɔ nom.

Mmaa ne mmarima a wɔabɔ kyɛnku wɔ keteke bea, wɔkura atwedeɛ fitaa mu. Keteke mmienu sisi wɔn akyi a n’ahosuo yɛ tuntum. Fufuo ne kɔkɔɔ wɔ keteke kwan so.

Kyiniiɛ a n'ahosuo yɛ akokɔ sradeɛ. Moto sakre a ɔbaako te baako so. Mmarima mmienu nso te moto sakre baako a watene wɔn nsa. Dua, kanea dua.

Abranteɛ ne maame abasiriwa te akonwa ɛso, didipono ɛsi wɔn a anim a ɛnwoma ɛgu so. Abranteɛ no ɛhyɛ ataade fufuo a ɔɔkasa kyerɛ maame no. Ayarefoɔ mpa si maame no akyi.

Ɛdɔm pii a abɔ kyenku. Lɔɔre a n'ahosuo no yɛ tuntum sisi wɔn mfimfini. Mmarima a wɔhyehyɛ atadeɛ a n'ahosuo yɛ fufuo gyinagyina lɔɔre no mu amema wɔn nsa so.

Mmarima mmienu a wɔwɔ dan mu. Wɔn mmieni hyɛ atadeɛ a ɛyɛ fufuo. Kasamfonin bebree bobɔ dan no ho. Ɔbaako gyina hɔnom, ɔbaaako te hɔ. Ɔbaako ama ne nsa so akyerɛ kasamfonin no.

Mmarima adwumayɛfoɔ a ɔɔyɛ keteke kwan, wɔn nyinaa hyehyɛ ɛkyɛ na ahosuo no ɛyɛ akokɔsradeɛ. Ɛbinom kura kura ɛmaa, ɔbaako hyɛ ataade na ahosuo no yɛ kɔkɔɔ. Lɔɔre ɛgyina gyina hɔ.

Mbɛrema wɔhyehyɛ edwuma taadeɛ a n'ahosuo ɛyɛ ahabanmono ɛne akokɔsradeɛ. Wonyinaa hyehyɛ kyɛɛ a n'ahosuo no ɛyɛ akokɔsradeɛ, efidie ɛyɛ kwan esi wɔn fimfini. Wokurakura mbaaa.

Asraafoɔ a wɔgyina gyina adwumayɛbea, ebinom gyina afidie kɛseɛ ɛso, ebinom so gyina fɔm. Ɔbaako akuntun ne mu a baag bɔ n'akyi, ɔbaako nso egyina hɔ a wama ne nsa mmienu so ɛhwɛ soro.

Hyɛmma ahodoɔ bebree sisi po ano, baako ahosu yɛ kɔkɔɔ, frankaa sisi hyɛmma ne bi so, nkurɔfoɔ tete hyɛmma ne bi mu. Asaw nso gugu hyɛmma no bi mu.

Mmabaawa a wɔhyehyɛ ntadeɛ adekora a n'ahosuo yɛ kakaa ne akokɔsradeɛ nam lɔɔre kwan mu. Binom gyinagyina nkyɛn a wɔhyɛ atade tuntum ne kɔkɔɔ. Aborɔsan si hɔ. Kube si hɔ.

Nkorɔfoɔ etwa ehyia ɛwɔ ɛsrɛ so, dua kɛseɛ si wɔn fimfini. Ebinom frefra anwia fitaa ɛtete fɔm akeka wɔn nan ato so. Ɔdwan baako, fitaa, baako tuntum.

Nkurɔfoɔ ɛrebɔ twene, mmarima mmienu ɛresa a wɔde ntoma abɔ wɔn asene mu, mmaa mminu nso ɛresa a wɔde ntoma abɔ wɔn koko so. Wɔn nyinaa nan sisi fam.

Mbabaawa mienu, wɔtete akonwa so a didi pono esi wɔn enim. Mpaneɛ gugu didi pono ne so. Ɔbaako kura efidie mu a wɔde akyerɛ abɔfra ɛso. Edua si hɔ nom a mbɔfra ne mpanimfo etwa ehyia aseɛ.

Nkorɔfokuo atwa ahyia ɛwɔ abansoro fitaa anim, ɛbinom ɛde wɔn nsa asosɔ wɔn sisi, ɛbinom hyɛ ataade fitaa, ɛbinom nso kotokuo ɛbobɔ wɔn akyi, obi nso hyɛ ataade tuntum.

Mbɛrema mienu, wɔde wɔn nsa asɔ wɔn sisi. Wɔhyehyɛ ataadeɛ n'ahosuo no ɛyɛ ewiem. Ɛdan a wɔnsi wie a atwedeɛ twere no. Dɔte kɔkɔɔ a sofi ne pikas ɛbea so.

Ayaresabea ayarehwɛfoɔ mmienu a wɔgyina hɔnom a wɔrehwɛ nwoma mu. Ayarefoɔ a wɔdeda yareɛ mpa so, adeɛ a wɔde nwura gum.

Ohonin kɛseɛ a ɛyɛ nipa nsa mmienu. Wɔde dua anwene kwan de ato nsa no mu. Mmarima ne mmaa nenan kwan no so.

Suhyɛma mmiɛnsa, mmarima ɛnan. Mmiɛnsa ɛnhyɛ ataadeɛ ɛwɔ ɛsoro, ɔbaako hyɛ pieto kɔkɔɔ. Asau abobɔ, mmɛɛma nso ɛɛtete asau no ɛmu.

Mmarima mmeɛnsa gyina dantia ho. Mmienu hyehyɛ kyɛ a n'ahosuo no yɛ sradeɛ. Ɔbaako kura afidie a ɔde resusu dan no. nwura wɔ wɔn nkyɛn. Dua nso si nkyɛn.

Didi pono, nsuo, eduane ne anomdeɛ sisi so. Akɔkora, abrewa, aberanteɛ, ababaawa, mbɔfra mienu ɛtete didi pono yi ɛho. Akonwa baako esi hɔ nom a obia nte so.

Nhwiren a kanea bobɔ mu, akɔkora abɔfra ɛbɔ ne bo. Didi pono a eduane ne anomdeɛ esisi so, nkorɔfoɔ tete so etwa ho ehyia. Abaayewa gyina hɔ nom a anomdeɛ ekura ne nsa mu.

Ɔdan a edwere egu. Nkrɔfoɔ egyina gyina mu. Efidie trakta, nkrɔfoɔ ɛtete nkonnwa ɛmu, dan mu nkonnwa, didi pono.

Maame abasriwa gyina hɔ nom a ɔde ne nsa benkum ato ne moma. Akasamu sisi n'enim, nkorɔfoɔ kurakura mfidie a wɔtwa no nfonin, banbɔfoɔ gyina ne kyɛn angwa sisi n'enim.

Nkorɔfoɔ nan a wɔhyehyɛ ayarehwɛfoɔ ntaadeɛ. Ɔyarempa esi wɔn nim a wɔde ndwira fitaa asɛ so a opanin ɛda so. Ɔbaako kura mpa no emu, ɔbaako ama ne nsa so.

Mmarima mmeɛnsa rebɔ twene. Mmaa mmienu gyina hɔnom rebɔ wɔn nsam a wɔhyɛ atade korɔ. Ɔbaa baako gyina hɔnom. Mmarima no nso bi gyina hɔnom a wɔn nso rebɔ wɔn nsam. Wɔahata nneɛma wɔ hɔ.

Mmaa ne mmarima a wɔatwa ahyiam wɔ dan mu. Ebinom te ayarefoɔ akonnwa mu. Ebinom ayɛ binom awaawaa atuu. Ebinom nso rekyea obi wɔ ne nsayam ebinom nso kotokuo sɛne wɔn.

Bɛhwɛadefoɔ a wɔkura kura aman ahodoɔ afrankaa mu, wɔgyina gyina apata a n'ahosuo ɛyɛ ewiem ase. Agoprama so, ebinom ɛhyehyɛ ataade a n'ahosuo ɛyɛ kɔkɔɔ, ebinom so deɛ yɛ akokɔ sradeɛ.

Mbɛrema wetwa ehyia ɛwɔ ɛdan fufuuo mu . Wogyinagyina kɛtɛ so, wɔn mu dodoɔ no ɛhyɛ ataadeɛ n'ahosuo no yɛ fufuuo. Ɔbaako gyina wɔn enim a wama ne nsa baako ɛso.

Abaawa kura efidie eeyi nhwiren ɛho. Mbaayewa ketoa mienu ɛkoto ho. Baako kura sofi nehosuo ɛyɛ kɔkɔɔ, wɔde nkyɛnse agye ban. Nwura ɛwɔ nbaayewa no ekyi.

Temaan mu foɔ ɛne banbɔ foɔ ɛde ehyiamu ɛwɔ abɔntene so. Dua si hɔ, adan si hɔ, banbɔfoɔ no ɛde ahobanbɔ de akatakata wɔn enim. Temaan mu ni baako epia banbɔ ni.

Adesuafoɔ ketoa tete adesua dɛm wɔ nkonwa so. Ɔbaako de ne nsa asɔ ne ti a nwoma da n'enim. Osua ni baako ɛte ɔyarefoɔ akonwa mu a ɔno esi enim mo.

Mmarima a wɔgyina amona mu, ɔbaako kura drobɛn a nsuo firi mu reba, ɔbaako gyina nnɛteɛ so a ɔde sɔfi asa nnɛteɛ. Ɔbaako gyina hɔ a ɔde ne nsa asɔ ne sisi, ɔbaako nso kura sɔfi gyina hɔ.

Adwumayɛfoɔ a wɔresi dan, baako gyina dadeɛ so, baako abɔ ne mu ase. Dɔteɛ a wɔaboaboa ano, kube, baako kura dorobɛn.

Mmaa ne mmarima gyinagyina nwuram wɔ nsuom. Ebinom akuntunu wɔn mu de wɔn nsa asi nsuo nom. Obi apagya ne nsa a nwura kura no. Ɔbaako akuntunu ne mu a ɛkyɛ hyɛ no. nwura nso afu wɔ n'akyi.

Nkorofoɔ bebree a watwa ahyia mu, ɛbinom de toma atoto wɔn kɔn mu, ɛbinom nso de bi abɔ wɔn ti. Ɛbinom de ntoma afira wɔn asene mu. Maame ɛne abɔfra ɛgyina wɔn anim a ɔɔsa.

Nsutadeɛ korɔgyenn. Akodoɔ mmienu sisi so. Mmarima mmienu te baako mu a kɛntɛn si wɔn mfimfini. Nkurɔfoɔ mmeɛnsa te baako mu a kɛntɛn si wɔ akyi. Nnua atwa ho ahyia fɛfɛɛfɛ. Abɛdua si nkyɛn. Saa nso na nsuo no ani yɛ korɔgyenn.

Nkorɔfoɔ ato santene wɔ bea wɔtɔn fangoo. Adekoradeɛ esisi wɔn enim, ahyɛn esisi hɔ, ɔbaako ɛhyɛ ataade kɔkɔɔ a ɔte moto saakel so. Aborosan ɛho yɛ fufuuo ɛnso si hɔ.

Ɔbɛrimaa ɔhyɛ ataade kɔkɔɔ na ɔte daade pɔnkɔ so, na w'ahyehyɛ ndaka beberee wɔ daade pɔnkɔ no so. Atwedeɛ, edan a n'ahosuo yɛ fufuw, ɛdan a ɔde ntaabu ayɛ.

Abansoro kɛseɛ a nkanea bebree bobɔ mu. Nkrɔfoɔ nenam mu. Ebinom nenam mu mmienu mmienu. Ebinom nso baako. Ebi hyɛ ataade fufuo. Ebi nso hywɛ ataade kɔkɔɔɔ.

Abammɔfoɔ ne ɔsraani, wɔato fapem wɔ kwan nkyɛn. Temamufoɔ wɔ kwan nkyɛn. Ɔsraani no kura etuo. Ɔhyɛ ɔkyɛ a n'ahosuo yɛ kɔkɔɔ. Dua sisi hɔ.

Mbɛrema ne mbaa, ɔmo dodoɔ no ɛhyɛ ɛkyɛ n'ahosuo no ɛyɛ ewiem. Obi deɛ ahosuo ɛyɛ fufuuo. Wogyinagyina efidie a ɛtwe ewia ma kanea no ɛho. Aborosan sisi hɔ nom a n'ahosuo no ɛyɛ fufuuo.

Mmarima a wɔhyehyɛ atadeɛ a n'ahosuono yɛ ahabammono. Ɔbaako hyɛ deɛ n'ahosuonoyɛ akokɔsradeɛ. Wɔn nyinaa hywhɛ ɛkyɛ fitaa. Ɛbinom kurakura nnua mu. Ɔbaako kura dorobɛn mu.

Ɔbarima, mmaa, mmɔfra, ebinom so nneɛma wɔ wɔn ti. Ebinom so nneɛma wɔ wɔn akyi. Apatadan, nsutene, nwura, dua, abɛ.

Mmarima ne mmaa tete kɛtɛ so wɔ dan mu. Ɛbinom akeka wɔn nsa asisi ani a mmabaa gugu wɔn anim. Ɛbinom kurakura mfonin a wɔama so. Ɛbinom nso kura atweredeɛ a wɔama so.

Adwumayɛfoɔ mmaa ne mmarima. Lɔɔre a n'ahosuo yɛ tuntum mmienu, baako, wɔatu kɔba. Afidie a ɛsi gya ano kwan. Nkyɛnsedan.